Elekitironikise:-Elekitironikise horoonssira mamootte jammari elekitironikise horoonssira jamaritu gobba aayitti elekitironikise hosoonssirasenni afidhinnotti horo maa maati

Seesu yaa mayyaate? seesu uduunnichuwa maa labbanno? seesu uduunnicho horonsiraahu labbaahonso meyaate? seesa meyaateranso labbaahura loonsoonni?

Mini saada Yaa mayaate? dubbu saada Yaa mayaate? Minina dubbu saada badooshinisa maati? Minina dubbu saada xaadooshinsa maati? dubbu saada mamma heedhano mini saada manichi beetira uyitano horro maati

Safote latishsha yaa mayyaate? isi mamiinni daayiino qaaleeti? safote latishsha loossanno bisubba hiikkuriiti? safote latishshi horo aannohu ayeeraati? horo afirinohu ayeeraati?

Hodhishshaho yinaayihu giddosi maa maa amadanno? hidhishshu danubba hiikkuriiti? hodhishshu gobbanke itophiyu giddo lophanni noonso dilophino. konni gedensa hodhishshu maa lawanno?

Bunu mininna sagalete mini xaadooshshi maati badooshshinsano maati? Bunu mininna sagalete horo miinju lophora uyitano horo maati? Bunu mininna sagalete mini wedellaho kaa'lano kaa'looshshi maati?

Rosu maati roso rosa noosihu ayeeti rosu lophote xintaho yinannihu hiitto ikkeeti mitte gobba giddo rosu mayi mayi horo afirewo